Mine galanno yineemmo woyite mittu mannira biifino mine gallanniha ikkanna biifino mineeti gallanniho mine galanna yinayi biifino mine galanno mancho biifewo minisi biifanno galanno mini manchooti mine galanno manchooti yineemmo biifadu minira galawo ma

Politikaho yineemmo woyte gobbankera jireegnaho, gobbankera lopho aanno, politikaho yineemmo woyte politikunni xa gobbanke noohu, politikunni gobba galteehu teenaho yaate politiku lopho aannoho gobbate lophitaawo gede kaa"laho.

Murote yineemmo woyiite haanja muro ikkitanna murote yineemmoti babbaxitino dani muro no murote yineemmori baalanta hakkoye gamba assine amande murote yine woshshineemmo. yine woshshineemmohu babbaxxewoorichi heeranna murote giddo baalare amande murote yine woshshineemmo.

Odoo yineemmo woyte mittu bayiichinni woy duduwo afi'nohu odoo woy mashalaqqe hatte tenne duduwo har'insummoro odoote yineemmo, hatte odoo mittu lamu sasu manchira iillinshummoro odoote yineemmo mimmitoho duduwate.

Hayyonna bude yineemmohu mittu manchi mitto kipho tiraa woyite hayyisenna budunni tirawo. Budu giddo noo manchi hayyise tiraa woyite hayyonna budeho yineemmo. Budunni tiranno mancho hayyise tiraaha coye tirawo mancho hayyote tiriro budu giddo noo manchooti hayyise tirino yinayihu.

Mini uduunneeti yineemmo woyite mini giddo horoonsi'neemmo uduunnenna woyi mine horoonsi'neemmo woyite afi'neemmo uduunneetinna xaqqa'mineemmo uduunneeti. Mini giddo horoonsi'neemmo uduunneeti. Mini uduunneeti yineemmori mine calla xaqqa'mineemmo uduunneeti.

Sagalete yineemmoti mittu beetti manchi beetti saga'likki heerara diafa. Sagalete yaa duuchurira kaa'litayonke. Sagalimmate kaa'litaanke manninnatinkera sagale manninnatinke xaabbaate sagalete. Sagalete yaa manninnetinkera xaabbaate manninnetinkera hurre uutaate. Sagale saga'linummoki hee'ne dianfeemmo. Sagalimma sagalimmate kaa'lita.

Biirote uduunneeti, biirote giddo horonsi'neemmo uduunni giddoonniiti. mini uduunne yineemmo woyiite biirote horonsi'neemmoha ikkanna baxxara chaalawo. kayii mittono ikkara dandawo biirote horonsineemmo yineemmori babbaxitinnote.

Rosoho yineemmo woyiite alba anfoommokkire haarore afisaanke, iillinoommokkiwa iillishaanke, la'noommokkire laisaanke rosoho yineemmo woyiite duucha horo afirewo giddosi xaano hakkiino saeenna bashsho la'ne egenninoommokkire laisaanke rosu

Loosoho yaa mittu manchi loosikki dilopha. Looseeti lophaahu. Loosiro umosi chaale maatesi chaalayo hakkii maatesi chaale gobba chaalayo gobbunnu kalqoomu geeshsha chaalayo looseyo manchooti lophannohu.

Sagalete yineemot mittu manichi saga'likii heere chalaakkita sagalete yaa sagalimate horora kaa'litawota sagalete yaa sagalimate kaa'litawota mittu manichi saga'le heerara kalitawote

Umo danchaho yineemmo woyi biifanno umooti danchaho yineemmoha konne umooti danchaho yineemmohu. Yineemmo umi shaqqadonna shulbiibba umo ikkirooti. Hakko umo biifannoho woyi danchaho yineemmo.

Maxaafaho yineemmohu mittu manchi maxaafa nabbawiro ayimirosi lossao maxaafa nabbawe egennonna surre fa'nara maxaafa nabbawe mannu iilleyowa iillao maxaafa nabbawe umosi lossanno

Loosu yaa mitte gobbara woyi mitte maatera woyi manchira loose lophate kaayyooti ,loosu yaa umosi heeshshosi woyyeessate hakkii sae beetisawesi tadaaddarate beetisewesi duubbe ittaraati loosirannohu, loosu yaa.

Hayyonna bude yaa mittu manchi coye tiranno woyiite hayyise hayyosi tiranno budu giddo amadameeti hayyosi tiranno hayyosi tirannohuno budu giddo amade budu giddo galeyo manchooti hayyooti tirannohu budu giddo galeyo manchooti

Hara daa"ata darama yinneemmo woyte mitteenni jamarre haaro gufo sa'nanni woyite daa"atame yinneemmo ,haaro daa"atame yineemmo.

Safote latishshaati yineemmo woyiite umo jammarre lonseemmo loosira umo hananfe lonseemmo woyiite safote latishshaati yineemmo umo looso lonseemmo woyiitenna hakkiino saenna jajjabba looso lonseemmo woyiite gobbate deerri lonseemmo woyiite ollu deerri lonseemmo woyiite safote latishshaati yineemmo

Bunu minenna sagaete mineeti bunu minenna sagalete mineeti yineemmohu bunu mineeti yineemmohu bunu qixxaawannonna bunu afamanno mine bunu mineeti yineemmo buna hasi'ne marre anfeemmo mineeti sagalete mineeti sagale horoonsi'neemmo mine sagale xaqqa'mineemmo mine sagale heedhaa mine sagalete mineet yineemmo

Faashinete yineemmoti ninke quchuma dagge egenteyokkiti haarore anfe egenninoommokkire dana baxxeyori dayro hakkoye faashinete yineemmo woyimmi anfe egenninoommokkirichi dana baxxaari dayro hakkoye faashinete yineemmo

Maashinubbate yineemoti mittu mqnichi beettira xiqime uyitannote hakii saeena xaano babbaxewo uduune loosirate babbaxewo babbaxewo looso loosirate xa'qamineemoti mashinete yaate

Biifisa yineemmo woyiite qarqarinkera busheyooricho woyi olliinkera busheyooricho anfe biifinseemmo hakkiino saenna gobbanke giddo busheyooricho anfe biifinsummoro biifisate yineemmo biifeyooricho biifinsummorooti

Hayyote yaa mittu manchi afino garii tidhanno hakkiino sa"eenna bude sidaamu budi garii hayyise tidhannohu coye kabbaadiro tirranni yinanni hakkiino sa"eenna bude amade lopheyo manchooti woyi budu giddo noo manchooti hayyote yineemmohti

Elekitirikete yinneemmo woyte mitu mannira woyi taqamuwaho horo uyite dagoommaho hakkichini saenna caabbichoho xaqa'minanni caabbichoho horonsi'nanni dagoomaho horo uyittanote elekitirikete yaa

Sagalete yineemmoti mittu manchi sagalkki herara dichalawo, manchi beetti saga'lirooti heeraahu saga 'leeti heeraahu, lophote kaa'litaanke duuchurira kaa'litaata ikkitinohura saga'likki mittu manchi heerate didandaanno. sagale yaa sagalimmate kaa'litaanke

Bunu mineet yineemohu bunu qixaawanno mine woyim bunu gafamanno mine mannu buna horonisiranno mine xaqqa'mano minena hakiino sae"eena sagalete mineeti yineemohu sagale qixaabbanno mine ikkana sagale qoxeesinanni mine sagale qoxeesinanni mineeti yineemo sagale horoni'sineemo mineeti

mittu manchi hayyote yineemmo woyte mittu machi hayyo amadinota woy budesi amaxxe hayyise tira chaalawo budeho yineemmo mittu manni amaxxe hayyisenni bude amaxxe heerate

Daddalloho yineemmohu mitu manchi umosi losse gobbasirati ,umosi losihu gedensanni minesi lossanohu daddalle umosi woyyeessaranna heeshshosi woyyeessara minesi losse ,umisi injisho biifara hakkinni saenna gobbate ikkarati daddalloho yineemmohu

Babbaxino danni uduuneti yineemmohu uduunu mimmitto lawanni heere xaadanokki uduuneti babbaxino uduuneti hakkoeno ikkenna abbine mini giddo horonsi'neemmo uduunenna gobbaani fulle xaqa'mineemmo uduune babbaxitino danni uduuneti yineemmo horonsi'neemmo uduuneti.

Elektirikete yineemmo woyte mitte daga giddo mitte dagara horo uyte mitte dagara horo uyitanno woyimmi caabbichoho kaa'litannote elektrikete yineemmorichi caabbichoho kaa'litaate iseeti electrike

babbaxitino dani uduunneeti yineemmohu babbaxitino uduunne ku''u ku''iinni xaadannokki uduunneeti babbaxtino dani uduunneeti yineemmohu mimmitu mimmitu uduunni ledo xaadannokki uduunneeti.

Sumudaho yineemmohu woyi sumudaho yineemmohu biifadohonna woyi sumudaho yineemmohu mitto bayicho heeriro biifisaahonna mittu coyira gumula ikkannoho sumudaho yineemmohu woyi goofimarcho ikkannoho sumudaho yineemmohu.

Mini uduunneeti yineemmori mini giddo horonsi'neemmo uduunne callaati mini giddo horonsi'neemmo uduunni mine afi'neemmo uduunni woyim mini giddo horonsi'neemmo uduunneeti. gobbara, gobbaanni fushshine horonsineemmokke uduunneeti. mini giddo horonsi'neemmo uduunneeti.

Bununna sagalete mineeti yineemmohu buna marre angeemmowana hakiino sae buna qixxaawannowa ikkanana hakiino sae bunu gafamanno mineeti sagalete mineeti yineemmohu hasi'nommo sagale marre saga'lineemmo mineeti.

Murote yinneemmo woyte shiimadurichi lophani noorichi mayi ikketi albilicho lophara ikkani noohu, hakkinni sae ba"ara dandaanorichoti murote yinne adhinneemmoti shiimaddare ikkinoreti murote yinne adhinneemmori.

sagaletenna bunu mineeti yineemmohu bununna sagalete yineemmohu bunu mine bunu qixxaawanno mineetinna mannu fooliishshiranni ofolle hasaawanno mineeti bunu mineeti yineemmohu sagalete mineeti yineemmohuno hudirinohu mare saga'lanno mineeti hudire heeriro mare sagale afiranno.

Muziiqaho yinneemo woyte duucha horo afirino, muziiqa yaa duucha horo afirino giddosi hakkino saenna muziiqaho yinneemmo woyte muziiqa macciishshineemmoha ikkiro meesanetto hiitto abarattata meesanetto lossira dandiinanni, hakkino saenna buqqe lossi'nanni muziiqunni ,xaano macciishshamanokkire fafe noore macciishshishano.

Electirikete yiineemmoti electrikete yaa caabbichoho kaa'litaanketa dagooma kaa'litao tunsichunni xawaabba fulleemmo gede assite kaa'litaanke electiirikete yaa caabbichoho kaa'litaanke mitto qansicha kaa'litannote